Momagumbo ogendji gopashiwambo omuna oshini moka aantu haya katsila iilya yawo. Pehala mpaka ohapu tsuwa iilya ndele tayi ningi uusila.

Monale aantu oyali haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koonani okupulula omapya gawo. Ashike sho uuyuni tawu ende wuuka komeho, aanongo moonyala otaya nduluka po omaludhi gomashina. Monena aantu otaya longitha omambakumbaku ngoka haga pulula nokuninga iilonga iipu.

Aantu ohaa tungu uundama wawo moka muna omeya e taa tula mo oohi dhawo, ohaye dhi sile nduno oshimpwiyu okudhipela mo iikulya. Ngele yedhi kwata mo ohaye ke dhi landitha po dho dhimwe taye dhi li po.

Kooha dhefuta ohaku kala kuna omadhila gayoolokathana ngoka haga kala taga li oohi mefuta ano efuta ohali eta aatalelipo moshilongo shetu.

Oondjuhwa odho oludhi dhiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo ohayi silwa oshimpwiyu okupewa omeya osho woo iikulya. Oyendji ohaye yi tekula omolwa onyama osho woo omayi.

Aantu ohaya sile oondjuhwa oshimpwiyu okudhipa iikulya osho woo omeya oyendji ohaye dhi muna omolwa onyama osho woo omayi. Uuna oondjuhwa dhawo dhakoko ohaye dhi landithapo dho dhimwe taye dhili omolwa onyama.

Opu na aantu yamwe ya shitwa ye na iikaha iiwanawa niimeno ano ohaa ningi nawa evi, ndele e taya kunu mo iimeno yawo, ohaye yi sile oshimpwiyu shokwiitekela nomeya taa longitha oopayipi ndhoka dha tsuwa oombululu.

Otuna omahala ogendji go mayinyanyudho pomahala mpano ohapu adhika iipundi oshowo iitaafula. Ohaga kala taga monika nawa omolwashoka oheli pomuthika gwopombanda

Moshikunino shetu shiinamwenyo otuna mo omaludhi ogendji giinamwenyo mbyoka hayi naana aataleli po moshilongo shetu. Ohayi eta eliko lyoshimaliwa lyoshilongo lyi ye pombanda. Aataleli po ngele tageya moshilongo shetu ohayi eta oompito dhiilonga omolwaashoka ohaya kala ya pumbwa aantu mboka taye yuulukile shoka naashi yaka.

Opena aantu yamwe yashitwa yena iikaha iiwanawa niimeno ano ngele yakunu iimeno yawo ohayi koko nawa, oha yeyi shile nduno oshimpuwu okuyi tekela taalongitha nduno ominino ndhoka dhatsuwa oombululu opo kaayise kenota.

Aantu ohaya tekula oondjuhwa nomalakano gayolokathana yamwe ohaye dhi tekula molwa omayi, yo yamwe ohaye dhitekula molwa onyama. Ohaye dhisile nduno oshipwiyu okudhipa iikulya oshowo omeya.

Opena aantu yamwe ya shitwa yena oonyala oombwanawa niimeno, ano ngele oya kunu iimeno yawo ihayi kala po mokumena. Ohaye yi sile nduno oshimpwiyu taye yi tekele taya longitha ominino dhoka dha tsuwa oombululu opo iimeno yawo kaa yi se kenota.

Aantu yamwe ohaya tekula oohi, haye dhitula pehala mpoka puna omeya. Ohaye dhi pelemo nduno iikulya ngele dha koko ohaye dhi kwatamo dhimwe taye dhi lipo dho dhimwe taya kalanditha.

Omvula ngele ya loko, efundja ohali ya ndoka hali etelele oohi. Aantu ohaya ka kwata nduno oohi e taye ke dhi landitha po yi imonene iimaliwa, yo yamwe taye dhi li po omolwaashoka odhina onyama ombwaanawa.

Otuna mo omahala ogendji go mayinyanyudho. Momahala muka oha mukala muna iinima yayoolokathana. Ohaga kala taga monika nawa shaashi ohaga kala pathika gopombada, nongele omuntu a yi po oha kala uuvite lela e li pehala ewanawa.

Oshilongo shetu Namibia oshinene, sho oshina oombinga odhindji. Opuna ombinga yimwe yoshilongo to adha ashike kuna oondundu nomamanya, ombinga ohayi ya mbugapala unene, omolwaashoka ka kuna sha iimeno oyindji, ko ka kuna sha lela omagumbo ogendji.

Aanafalama oya tseyika ko oonga aantu mboka haya sile iimeno osho wo iinamwenyo oshimpwiyu. Aanafalama opena mboka yashitwa yena iikaha iiwanawa niimeno ano ngele ya kunu iimeno yawo, ohayi koko nawa ohaya kala nduno yeyi tula oonete opo kaayi dhengwe komutenya ogundji.

Omahala ogendji goma yi nyanyudho moshilongo ngoka haga kala geli pamuthika gopashinanena. Pomahala mpoka ohapu kala pena iinima oyindji ya yoolakathana. Opena wo okandama komeya moka aantu haya ka yoga uuna yu uvite uupyu.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa kaantu ohayi silwa oshimpwiyu okupewa iikulya oshowo omeya, oyendji oha ye yi tekula molwa omayi oshowo onyama.

Otunamo omahala ogendji gomayinyanyudho moka aantu haya yi uuna kayena shoka taya ningi. Pehala mpaka ohapu kala pena oshipundi shoka sha nuninwa omuntu ngoka teya pehala mpono.

Aanafalama ohaya kunu iimeno noshowo iikwamboga yomaludhi ga yoolokathana. Yamwe ohaya kunu oonyanga dhoka dhili hadhi towalekitha iiyelelwa, dho ohadhi panga wo uuna omuntu ena omukolo.

Aanafalama ohaya kunu iimeno yawo noku yi sila oshimpwiyu nawa, ohaye yi tekele opo kayi se kenota. Ngele iimeno yawo ya koko, ohaye yi teya yo yimwe taya ka landitha. Yo mbi tayi hupu po taye yi li po.

Oshimbungu osho oshinamwenyo shomokuti shoka hashi monika shafa ombwa, oto adha aantu oyendji yokiilongo yopo pepi ya hala okuya moshilongo shetu opo ye ye yamone iinamwenyo ya yooloka ngaashi ooshimbungu, oonkoshi niikwawo oyindji.

Aantu ohaa kwata oohi taa longitha omikalo dha yoolokathana. Yamwe ohaa longitha iishongo, yo yamwe taa longitha oonete.

Opena aantu yamwe yashitwa yena oonyala oombwa niimeno, ano ngele yakunu iimeno yawo iha yi kalapo mokukoka. Oheyi yi sile oshimpwiyu okwiitekela taa longitha ominino ndhoka dha tsuwa oombululu opo iimeno kaayise kenota.

Monale aantu okwali haya longitha iipululo mokupulula omapya gawo, ashike aanongo moonyala oya nduluka po omashina ngoka haga ithanwa omambakumbaku. Ogo haga pulula omapya getu go ishewe ohaga longo iilonga taga endelele. Ohaga ningi nduno ontsi ndjoka hayi vulu oku etela omuntu omukolo.

Moshilongo omuna omahala ogendji opena pehaka mpoka apu monika pwa mbugalala unene pehala mpoka ihapu kala pena iimeno molwaashoka opwanika omamanya po ohapu kala pena woo oondundu.

Otuna mo omahala ogendji moshilongo. Otuna kombinga yoshilongo hoka kuna ashike omamanya. Ombinga ndjika ohayi monikwa ya mbugala unene omolwashoka kakunasha iimeno oyindji. Iimeno oyindji kayi hole okumena pokuma mpoka pwa nika omamanya.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia otuna mo omaludhi ogendji giinamwenyo. Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi eta aatalelipo moshilongo shetu. Oyashitwa nduno yina omagulu omale oshowo othingo onde ndjoka hayiyi kwathele okulya omafo ngoka geli kondungu yiimeno.

Kombinga yoondundu onuudhigu waadheko kuna iiimeno omolwashoka iimeno yimwe ihayi koko nawa pehala mpoka pwa Nika omamanya moo Nika woo iinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga ngaashi omayoka.

Egumbo lyo pashiwambo olyo egumbo ndoka lya dhikwa niiti mbyoka hayi tetwa komusati nenge komiti dhili no dhili. Megumbo muka ohamu kala muna oondundu dhoka dhaningwa noomwiidhi.

Nashiyenga shanangombe ngele yega dhenge pevi omeya ohaga talama momilonga osho woo moondama. Ohamu kala nduno momeya mwamena iimeno yayooloka ngaashi omavo osho woo omwiidhi.

Omalutu getu oga pumbwa iikulya opo ga kale gena uundjolowele. Ohatu li nduno iimbombo mbyoka hayi telekwa nuusila womahangu oshowo omboga ndjoka hayi zi momapya.

Oondjuhwa odho iikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Oyendji ohaye yi sile oshimpwiyu molwa onyama oshowo omayi. Ohayi pewa nduno iikulya nomeya opo yi koke, ngele dha koko ohadhi vulu okulandithwa po.

Shiyenga shaNangombe ngele ega dhenge pevi, omeya ohaga ningi ogendji etaga talama moondama ohaga etelele oohi ndhoka aantu hayedhi kwatamo dhimwe taya landitha dhimwe tayedhili po.

Omaluntu getu oga pumbwa iipalutha opo gakale gena oonkondo aantu yamwe ohali iithima mbyoka hayi telekwa muusila oha yeyilitha nduno onyama ndjoka hayikala yahukulilwa metiti.

Monale aantu okwali haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koonani, ashike uuyuni sho we ende tawu humu komeho aantu oya ndulu kapo omashina omanene haga ithanwa omambakumbaku ngoka haga pulula omapya ogendji go ishewe ohaga ningi ontsi ndjoka hayi etele aantu omikolo.

Aantu yamwe ohaya tungu uundama womeya moka haya tula oohi dhawo ohaye dhi sile nduno oshimpwiyu okudhipelamo iikulya ngele dha koko dhimwe ohaye kedhi landithapo dho dhimwe taye dhi lipo.

Aantu ohaya longo iilya e ta yeyitsu muze uusila moka hay ningimo iikwiila . Ohayi ningwa nduno nomeya e to tulamo uusila oshowo omongwa nosuuka.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Ohayi silwa oshimpwiyu kaantu okupewa iikulya nomeya. Oyendji ohaye dhi tekula molwa onyama oshowo omayi.

Oondjuhwa odho oludhi lwiitekulwanamwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo, aantu oyendji ohaye dhi tekula molwa onyama oshowo omayi. Oondjuhwa ohadhi langele omayi gadho, ngele ga tenduka ohamu zi uuyuhwena mboka hawu vulu okulandithwa po.

Otuna omahala ogendji gomainyanyudho ngoka haga omawanawa go ogeli pomuthika gopombanda. Ano aantu oyendji ohaya yi ko uuna kaaye na shoka taya ningi. Pehala mpano ohapu adhika okandama komeya moka aantu haya ka yoga uuna yu uvite uupyu.

Otuna mo omahala ogendji gomayinyanyudho. Omahala ngaka ohaga kala taga monikwa nawa go ogeli pamuthika gopashinanena, ano komaha hoka okuna woo uundama womeya moka aantu haya ka yoga uuna yuuvite uupyu.

Aanafalama ohaya kunu iimeno yawo yili nana melandulathano nawa, oheyi tekele nduno talongitha ominino dhoka dhatsuwa ombululu, ngele yakoko ohaye yi teya yimwe taye yilanditha yo yimwe taye yilipo.

Aantu oyendji oya simaneka oongombe molwaashoka ohaye dhi longitha miinima oyindji odhina onyama ombwanawa osho woo omashini dho odhina oshipa shadho shoka hashi vulu okundulukapo iinima oyindji ngaashi oongaku nomapaya.

Omvula ngele ya loko, oha yi etelele oohi, oontangu osho woo iinimwenyo yokohi yomeya oyindji. Aantu oha ya kwata oohi, ndele ta ye ke dhi landitha, dho dhimwe ta ye dhi lipo.

Moshikunino shetu shiinamwenyo omuna omaludhi ogendji giinamwenyo. Aanafaalama oya tseyikako onga aantu mboka haya sile iinamwenyo oshowoo iimeno oshimpwiyu . Iinamwenyo mbika yili moshikunino ohayi silwa nduno oshimpwiyu nduno kaanafaalama okupewa nduno omiti ngele kaayuuvite nawa. Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo hayi nana aatalelipo moshilongo shetu.

Aanafaalama ohaya longekidha evi nawa, ndele taya kunomo iimeno yawo. Ohayeyi sile nduno oshimpwiyu, okuyi tekele opo yowape okukoka nawa. ohaya longitha ominino ndhoka dhatsuwa oombululu uuna taya tekele.

Momilonga ohamu adhika omaludhi ogendji giinamwenyo. Ongandu oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi adhika momeya. Aantu yamwe oye yi hole, molwashoka oyi na onyama, yo yamwe ohaya longitha oshipa shawo okunduluka mo oongaku oshowo omapaya.

Aanafaalama oya tseyikako onga aantu mboka haya sile iimeno niinamwenyo oshipwiyu. Opena aantu yamwe mboka yashitwa yena iikaha iiwanawa niimeno ngele yakunu iimeno yayo ohayi koko nawa. Oha yeyi sile oshipwiyu okuyi tekela opo yi wape yikoke.

Otu na mo omahala ogendji gomayinyanyudho. Uuna aantu kaye na shoka taya ningi yamwe oko haya yi komahala hoka. Ohaku kala nduno ku na iipundi noshowo iitaafula ko oku na okandama komeya moka aantu haya ka yoga omeya uuna yu uvite uupyu.

Oshikunino shiinamwenyo moNamibia omuna omaludhi ogendji giinamwenyo. Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu, ohayeeta eliko lyoshimaliwa moshilongo lyiye pombanda noshowo oompito dhiilonga.

Aantu ohaya tungu uundama moka hamu muna omeya etaya tulamo oohi dhawo. Ohayedhi pelemo iikulya opo dhikoke . Ngele dhakoko, dhimwe ohaye kedhi landithapo, dho dhimwe tayedhi lipo.

Aantu ohaya kwata oohi taya longitha omikalo dha yooloka yamwe ohaya longitha ooshongo yamwe ohaya longitha oonete. Oohi ngele odha kwatwa dhimwe ohadhi liwa po oshoka odhina onyama ombwanawa dhimwe ohadhi landithwa po.

Moshikunino shetu shiinamwenyo otunamo omaludhi ogendji giinamwenyo, onduli oyo yimwe ndjoka ha yeeta aatalelipo moshilongo shetu. oshinamwenyo shika osha shitwa shina omagulu omale osho wo othingo onde, ndjoka hayiyi kwatha opo yilye omafa ngoka geli kondungu yiimeno.

Aantu ohaya tungu uundama moka mu na omeya e taya tula mo oohi dhawo. Oha ye dhi sile nduno oshimpwiyu okudhi pela mo iikulya, ngele dha koko oha ye dhi kwata mo dhimwe taye dhi landitha po dho dhimwe taye dhi li po.

Omvula ngele ya loko oha yeetelele oohi, oontangu oshowo omankende. Aantu yamwe ohaya tungu nduno uundama moka mu na omeya e taya tulamo oohi dhawo ngele dha kokelemo nawa dhimwe ohaye kedhi landithapo dhimwe taye dhi lipo.

otunamo iinamwenyo oyindji moshi kunino shetu shiinamwenyo mbyoka hayi eta aatalelipo moshi longo shetu oonkoshi odho dhimwe dhominamwenyo mbyoka hayi nana aanzayi nzayi ohayi eta eliko lyoshimaliwa lyoshilongo liye pombanda.

Shiyenga sha Nangombe ngele yega ti pevi efundja ohaliya ndoka hali etelele oohi oshowo iinamwenyo iikwawo yo momeya. Oohi ohadhi kwatwa nduno kaantu e taye keshilandithapo dho dhimwe ta yedhi lipo molwaashoka odhina onyama ombwanawa.

Moshikuni o shetu shiinamwenyo moNamibia otuna mo omaludhi ogendji giinamwenyo, moka mwa kwatelwa oondjamba. Oha dhi Nana aatalelipo moshilongo shetu, dho oha dhi eta wo eliko lyoshimaliwa lyoshilongo li ye pombanda.

Onkanga oyo iikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Oyendji ohayeyi sile oshimpwiyu molwa onyama oshoowo omayi. Ngele dhakoko ohadhi landithwa po dhimwe tadhi liwa po molwaashoka odhina onyama ombwaanawa.

Momilonga ohamu adhika iinamwenyo ya yoolokathana ngaashi oohi noshowo oongandu. Ongandu osho oshinamwenyo shi holike kaantu, molwashoka oanuwa oshi na onyama ombwanawa nohashi vulu okupanga aantu.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Ohayi silwa oshimpwiyu okupewa iikulya osho wo omeya. Oyendji ohaye yi tekula molwa omayi osho wo onyama.

Aantu ohaa tungu uundama moka hamukala muna omeya etaa tula mo oohi dhawo. Ohaye dhi pelemo nduno iikulya dhi koke nawa. Ngele dha koko ohaye dhi kwata mo, dhimwe taye dhi lipo, dho dhimwe taye kedhi landitha po.

Aanafalama ohaya ningi iikunino yawo moka haya kunu iimeno yawo. Ohaye yi sile oshimpwiyu mokuyi pa omeya opo kaayise po komutenya yo yi vule okukoka tayi endelele. Ohaya longitha nduno ominino dhoka dha tsuwa oombululu uuna taya tekele iimeno yawo.

Aantu ohaa tungu uundama womeya moka haa tula oohi dhawo. Ohayedhi kwatamo nduno noonete etaa kalanditha po dhimwe, dho dhimwe taye dhilipo. Omolwashoka ohi oyina onyama ombwaanawa.

Ohapu kala pena uundama mboka aantu haya kala ya tula mo oohi dhawo. Ohaye dhi sile oshimpwiyu oku dhi pela mo iikulya opo dhi koke nawa. Ngele dha koko dhimwe ohaye dhi landitha po dho dhimwe taye dhi li po.

Aantu ohaya tungu uundama moka mu na omeya e taya tula mo oohi dhawo. Ohaye dhi silile mo oshimpwiyu okudhi pela mo iikulya. Ngele dha koko ohaye dhi kutha mo dhimwe taye ke dhi landitha po dho dhimwe taye dhi li po.

Opuna omahala ogendji moshilongo opuna kombinga hoka kuna oondundu nomamanya, kehala hoka ihaku kala kuna naanaa iimeno molwashoka iimeno oyindji ihayi mene momamanya.

Iilonga yokoonyala oya shonopala muuyuni wo ngaashingeyi . Molwaashoka aanongo moonyala oya nduluka po omshina ngoka haga longo iilonga ya yoolokathana . Opuna uushina mboka hawu lungu evi opo omuntu avule oku kuna iimeno ye.

Aanafalama oha kunu omaludhi giimeno eta ye yisile oshimpiwiyu, ohaye yiitekele nduuno taya longitha ominino opo kayi sepo komutenya. Ngele iimeno yawo ya koko ohaye yi landitha po.

Moshikunino shetu shiinamwenyo otuna mo omaludhi ogendji giinamwenyo ngaashi, ondjamba. Ohayi eta nduno aatalelipo moshilongo shetu. Oshinamwenyo shika oshinene sho osha shitwa shina oshipa oshikukutu. Oshina wo onyama, yo aantu yamwe oha longitha omatudhi gasho okwi inyukumina uuna yena omikolo.

Aantu ohaya ningi uundama wawo womeya moka haya tula oohi dhawo. Ngele dha koko nawa ohaye dhi kwatamo dhimwe taye kedhi landithapo omolwashika oho oyina onyama ombwanawa dho dhimwe ta yedhi lipo.

Aanafaalama ohaya kunu omaludhi ga yoolokathana giimeno. Ohaye yi sile nduno oshimpwiyu okuyi tekela, opo kaayi se po kenota. Ngele ya koko, ohaye yi landitha po.

Shiyenga shaNangombe ngele ega dhenge pevi aantu ohaya kunu iimeno yawo. Ohay kunu wo iilya ngele yakoko ohaya teteko omitse ndhoka hayedhi fala kolupale nokudhenga. Ngele dha dhengwa iilya ohayi yelwa opo yizemo metutu none.

Aantu ohaya ningi uundama wawo moka haya tula oohi. Ohamu kala nduno muna omeya. Oohi dhawo ohaye dhi sililemo oshimpwiyu , okudhi pelamo iikulya. Ngele dhakoko ohayedhi kwatamo dho dhimwe taye kedhi landithapo, oonkwawo ohayedhi lipo.

Aantu ohaya ningi uundama moka muna omeya etaya tula mo oohi ohaye dhi pele mo iikulya opo dhikoke ngele ethimbo lyokudhi kutha mo lyathiki ohaye dhi kutha mo dhimwe taya landitha dho dhimwe taye dhi li po.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo nokuyi sila oshimpwiyu nawa, ohaya longitha nduno omikalo dha yoolokathana okutekela iimeno yawo. Omukalo gumwe haalongitha okutekela iimeno yawo nominino dhoka hadhi kala dha tsuwa oombululu.

Oombaka odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Ohayi silwa oshimpwiyu oku pewa iikulya oshowo omeya. Oyendji ohaye yi tekula molwa onyama oshowo omayi.

Aanafalama ohaya kunu iimeno ya yoolokathana , ohayeyi sile oshimpwiyu okuyi tekela. Ngele ya adha oku tewa ,yimwe ohaye keyi landitha po yo yimwe etaye yi li momagumbo gawo.

Aantu yamwe ohaya tungu uundama womeya , etaya tula mo oohi dhawo. Ohaye dhi sile oshimpwiyu okudhi pela mo iikulya . Ngele dhakoko dhimwe ohaye kedhi landithapo, yimwe taye dhi lipo.

Aantu ohaya kwata oohi etaye kedhi landitha po dho dhimwe taye dhilipo omolwashoka ohii odhina onyama ombwanawa ndjoka yiina iitungithi lutu yapumbiwa komalutu getu.

Aanafaalama oahaya ningi iikunino yawo, e taya kunu mo iimwno yawo. Ohaye yi sile nduno oshimpwiyu nawa, oku yi tekela ohaya longitha ominino ndhoka dha tsuwa oombululu.

Ope na aantu yamwe yashitwa ye na iikaha iiwanawa niimeno. Ano ngele oya kunu iimeno yawo ohayi koko nawa. Ohaya kunu nduno omaludhi giimeno ya yoolokathana e ta ye yi sile oshimpwiyu oku yi tekela opo kaayi se po kenota.

Aantu ohaa tungu uundama moka muna omeya , e taa tula mo oohi. Ohaye dhi sile nduno oshipwiyu okudhipela mo iikulya ngele dha koko dhimwe ohaye dhi landithapo , dho dhimwe taye dhi lipo, oshoka oohi odhina onyama ombwanawa.

Otu na mo omahala ogendji moshilongo, moka tu na mo ehalo ndyoka ku na ashike oondundu, oshowo oma manya. Kehala huka iha ku kala kuna iimeno oyindji, oshoka iimeno yimwe iha yi koko nawa mpoka pwanika omamanya.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia omaludhi ogendji giinamwenyo ngaashi, oonduli, uumenye, oongolo osho wo iikwawo oyindji. Oha yi enta nduno aatalelipo moshilongo shetu.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamimbia otunamo omaludhi ogendji giinamwenyo ngoka hageeta aatalelipo moshilongo shetu. Ohageeta nduno eliko lyoshimaliwa lyoshilongo lyiye pombanda iinamwenyo ongaashi: uumenye, oondjamba niikwawo oyindji.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Oyendji ohaye dhi sile oshimpwiyu okudhi pa iikulya noshowo omeya. Ohaye dhi tekula molwa onyama oshowo omayi.

Moshikunino shetu shiinanwenyo otunamo omaludhi ogendji giinamwenyo. Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi eta aatalelipo moshilongo shetu oyashitwa yina omagulu omale oshowo othingo onde ndjoka ha yeyi kwatha opo yilye omafo ngoka geli kondungu yiimeno.

Aanafalama oha ya munu uuyuhwena nelalakano lyonyama osho woo omayi. OOha ye wu sile nduno oshimpwiyu: oku wupa iikulya osho woo omeya, yo ishewe oha ya vulu oku wu landitha mpanga uushona.

Mefuta namo ohamu adhika iinamwenyo ya yoolokathana. Ombwa oyo yimwe yomiinamwenyo yomomeya. Aantu yamwe ohaya li onyama yayo yo yamwe ohaya longitha oshipa shayo.

Ope na aantu yamwe ya shitwa ye na iikaha iiwanawa niimeno , ano ngele ya kunu iimeno yawo ,ohayi koko nawa. Ohaye yi silwe nduno oshimpwiyu okuyi tekela omeya taya longitha ominino ndhoka hadhi kala dha tsuwa oombululu.

Aantu ohaya filu uundama mboka haya tula oohi dhawo. Oha yedhi sililiemo nduno oshimpwiyu, hayedhi tulilemo iikulya opo dhikoke nawa ngele dha koko ohayedhi kwatamo dhimwe taya landitha dho dhimwe tayedhi lipo.

Aantu ohaya ningi uundama moka muna omeya etaya tulamo oohi dhawo. Ohaye dhi sile nduno oshimpwiyu omolwashoka ohaye dhi pele mo iikulya, ngele dha koko ohaye dhi kuthamo dhimwe taalanditha dho dhimwe taakalya.

Opena aantu yamwe yashitwa yena iikaha iiwanawa niimeno ano ngele yakunu iimeno ohayi koko tayi endelele ohaye yisile oshimpwiyu okuyitekela opo yikoke nawa ngele yakoko yimwe ohaye yi landithapo yo yimwe ohaya vulu oku keyi lyapo.

Moshikunino shetu shiinamwenyo otunamo omaludhi ogendji giinamwenyo ngoka haga nana aatalelipo moshilongo shetu. Ongolo oyo yimwe yomiinamwenyo ndjoka hayi nana aatalelipo yeye moshilongo shetu, noya shitwa yina omalwaala omaluudhe nomatokele.

Oondjuhwa odho oludhi lwikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Oyendji oha yedhi tekula molwa onyama osho wo omayi, oha yedhi sile oshimpwiyu oku dhipa iikulya osho wo omeya.

Aanafalama oyeli aantu mboka ya tseyika haya sile iimeno oshimpwiyu osho wo iinamwenyo oshimpwiyu. Ohaya kunu nduno iimeno yawo, eta yeyi sile oshimpwiyu. Oha yeyi tekele opo kayi pyepo komutenya.

Aantu yamwe ohaa tungu uundama moka haa tula oohi dhawo. Oha mu kala nduno mu na omeya. Oohi oha dhi tekulwa, oha dhi pelwa mo wo iikulya, opo dhi koke nawa. Ngele dha koko, dhimwe oha dhi landithwa, dho dhimwe ta ye dhi li po.

Aantu mboka ya shitwa ye na iikaha iiwanawa niimeno, ohaa kunu nduno iimeno yawo, e taa kala ta ye yi sile oshimpwiyu oku yi tekela, taa longitha ominino ndhono dha tsuwa oombululu, po kaa yi se kenota.

Moshilongo shetu otu na ehala limwe hoka haku adhika oondundu oshowo omamanya. Ehala ndika ohali nana aatalelipo moshilongo mboka haya eta eliko lyoshilongo liye pombanda.

Momagumbo ogendji konyala omu na oongoombe ndhoka aantu haye dhi sile oshimpwiyu. Oye dhi simaneka omolwa omauwanawa ogendji hatu mono mu dho. Odhi na onyama ombwaanawa dho odhi na wo omahini omawanawa.

Aanafalama ohaya kunu iimeno yawo nokuyi sila oshimpwiyu. Manga inaya kuna ohaya tulamo uuhoho mevi lyawo opo lyi kale lyina uuhoho, yo iimeno yi koke tayi endelele, oha ye yi tekele wo opo kayi se po komutenya.

Iilya ngele ya koko ya adha oku tewa aantu ohaya teteko omitse ehaye yi tula poshipale. Ohaayi dhenge nduno opo iilya yi zeko komitse. Ohayeyi yele opo iilya yizemo metutu.

Aantu ohaya tungu uundama wawo womeya moka hamu kala mu na oohi. Ohaye dhi sile mo nduno oshimpwiyu oku dhi pela mo iikulya. Ngele dha koko dhimwe ohaye dhi kutha mo yo taye ke dhi landitha po dho dhimwe ohaa vulu oku dhi lya po.

Oombaka odho oludhi lwikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo oyihole nduno momeya .Aantu oha ye yi sile oshimpwiyu okuyipa iikulya oshowo omeya .Oyendji ohayeyi tekula opo yamonemo onyama noshowo omayi.

Monale aantu oyali hayalongitha iipulu mbyoka hayi nanwa koonani ashike mopaife aantu otaya longitha omambakumbaku okupulula momapya gawo, omambakumbaku ohaga vulu okupulula nando omapya omulongo mesiku ashike ohaganingi omutsi ngoka hagu etele aantu omikolo.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo, ohayi silwa oshimpwiyu kaantu okupewa iikulya oshowo omeya. Oyendji ohaye dhi tekula molwa onyama oshowo omayi.

Moshikunino shinaamwenyo omuna iinamwenyo ya yoolokathana ngaashi oondjamba ,ondjamba oshinamwenyo shimwe sha talika ko shi hole aantu noshina ombili osha shitwa shina uukwatya wayooloka kiinamwenyo iikwawo nohashi eta wo aatalelipo moshilongo.

Momagumbo ogendji ngashingeyi ohamu adhika oombaka noondjuhwa dhono hadhi tekulwa, ohadhi vulu wo oku landithwapo uuna dha koko, dhina omwenyo nenge dha dhipagwa. Omatudhi gadho oha ga longithwa onga uuhoho, hawu tulwa piimeno no momapya.

Mongashingeyi aanafalama oya ningilwa oshipu kuyo, oshoka ihaya mono we uudhigu wokutekela, ohaya longitha ominino dhoka hadhi kala dha tondoka nenge dha endithwa moshikunino dhuululwa oombululu, kominino hono shampa kwa patululwa, omeya oha ga tika taga tondokele piimeno.

Ongalangombe nayo oshinamwenyo shono hashi adhika momanenevi gaAfrica. Oshinamwenyo shino oshi na uukwatya wa fa wongombe uuwanawa washo ohashi vulu okwiigamena kiilyani ngaashi oonkoshi nomambungu oshoka osha shitwa noonkondo sho oshi na omaniga omanene.

Mongashingeyi aanafaalama ihaya mono we oshidhigu oku tekela iimeno yawo, oshoka ohaya longitha ominino dhuululwa oombuthulu tadhi tilehi omeya guukitha piimeno. Uuna kwa patululwa omeya ohaga tika ne guuka piimeno yo iimeno tayi mono ne omeya opo yi koke nawa.

Moshikunino shiinamwenyo omu na wo oshinamwenyo shono haku ti wa ondjamba oshinamwenyo shino ohashi li iimeno nomapumba gayo ohaga longithwa okupanga omikithi ngaashi omukota.

Kehe gumwe paife omunafalaama kuye mwene oyendji otaya tekula oohi, oohi iinamwenyo yimwe iipu oku tekulwa oshoka inayi pumbwa unene iilonga oyindji oya pumbwa owala oku silwa oshimpwiyu, oku pewa iikulya noshowo noku kala tayi keelelwa kiilyani.

Moshilongo shetu Namibia otu na mo oshikunino shiinamwenyo shedhina "Etosha National Park ".Moshikunino muno oha mu adhika iinamwenyo yomaludhi ogendji ngaashi oongolo nosho woo ooholongo na ohayi eta aatalelipo moshilongo.

Mongashingeyi aantu oyeshi ningila oshipu okutekela iimeno yawo omeya. Oshoka ohaya longitha ominino ndhono ya tsa oombululu dhuuka pomakota giimeno. Uuna kwa patululwa omeya ohaga tika notaga tondoka guuka piimeno yo iimeno tayi mono wo omeya.

Menenevi Africa ohamu adhika iinimamwenyo oyindji. MoNamibia omuna oshikuunino shiinamwenyo shoka haku tiwa Etosha, metosha ohamu adhika iinamwenyo oyindji ngashi oondjamba, oonkoshi nosho tuu.

Monale omagumbo okwali haga kala ga dhikwa niiti iinene ya kola noondunda okwali hadhi kala dha kumbwa nomwiidhi oshowo ohadhi kala dha tholomwa noondhopi dha ningwa momaloya.

Oohi odho dhimwe dho miiyelelwa iiwanawa mbyoka hayi etelelwa komeya, ano aantu yamwe ohaya kwata oohi molwa oshiyeelelwa, yo yamwe otaya ka landitha.

Moshikunino shiinamwenyo, omuna iinamwenyo oyindji yayoolokathana, yimwe oyo mbili nayi kwawo oha yili aantu. Iinamwenyo ngaashi onkoshi oshinamwenyo shimwe shanika oshiponga oshoka ohashili onyama, nuuna weshaadha shasa ondjala otashi vulu okukudhipaga.

Oohi iinamwenyo yimwe iipu okutekulwa. Oya pumbwa owala ehala mono tayi vulu okukala yi li muna omeya. Momahala mono ohayi pelwa mo nee iikulya opo yi koke yi vule okuliwa yo yivule okulandithwa po aantu yiimonene iimaliwa.

Aantu oyendji ngele taya tameke uunafaalama ano taya tekula oondjuhwa, ihaya tameke noondjuhwa ndhoka oonene, ihe oyendji ohaya tameke nomayi, omayi shampa nee ga tenduka etamu zi uuyuhwena mbono uushona owo haya kala taya sile oshimpwiyu taye wupe omeya nosho wo iikulya, opo wu Koke wu vule okuliwa yo yewu landithe po wo ya mone oshimaliwa

Aantu oyendji pomafudho ohayayi pomahala gomayinyanyudho gombuga ohapukala pena okapundi mpono omuntu haya kala ta tala uushitwe nkene wa

Aantu ohaya tungu uundama wawo womeya nohaya tulamo oohi dhawo , ohaye dhi sile oshimpwiyu mokudhipelamo iikulya uuna dha koko dhimwe ohaye dhi li po, dhimwe taya kalanditha.

Omumvo ngoka ngele oku na omuloka oto tala kiishana nomadhiya nkene guudha. Oomwiidhi niimeno yilwe ohayi kala tayi monika nawa ya hapa. Omumvo ngono ngele oku na efundja, ohali etelele oohi. Uuna aantu ya hala osheelelwa ohaa ka kwata oohi taya longitha oonete.

Aanafaalama shampa taya tekula oondjuhwa olundji ihaya tameke noondjuhwa ndhoka oonene ohaya tameke nuuyuhwena . Uuyuhwa mbuno ohawu kala mehala lya yela tawu silwa oshimpwiyu sho tawu pewa omeya niikulya yagwana opo wukoke . Ohawu kala woo tawu keelelwa kiilyani ngaashi uunyenti noombishi.

Ondjamba nayo oshinamwenyo shomokuti. Oshinamwenyo shika ohashi tali ka onga oshinamwenyo shombili, oshoka olundji ihashi hindi. Oshinamwenyo shika osha shitwa shi na omaukwatya ga yooloka kiinamwenyo iikwawo, oshoka osha shitwa oshinene shi na omakutsi omanene. Ohashi li omafo giimeno.

Aanafaalama ohaya tekula oohi. Yamwe ohaye dhi tekula nomalalakano ga yooloka. Yamwe ohaye dhi tekulile osheelelwa nayamwe oha ya tekula opo ya kalandithe nuuna oohi ndhino dhakoka ohaye dhi landitha po taya pewa oshimaliwa opo yiimonena sha shomondjato.

Ombuga ehala limwe hali eta aatalelipo moshilongo, ohali kala lina evi ekukutu lyo olyina omamanya. Mombuga ohamu adhika uumeno uushona lela oshoka kamu omeya, mo ihamu adhika nana iinamwenyo oshoka kamunasha iikulya.

Ngashi ngeyi kehe gumwe okuna oshikunino she shomatama, aantu oya kuna omatama pehala mpono puna evi ewanawa taga vulu okumena etaga tiligana. Omatama ohaga tekelwa omeya noge hole oku yeluthwapo iitayi opo ga ime nawa.

Aanafalama uuna taya tekula oohi ohaye dhipe iikulya opo dhi kole dhi vule okuliwa nohaye dhi tulilemo wo omeya ga gwana opo dhaakwatwe komikithi.

MoNamibia namo omuna oshikunino shiinamwenyo shono haku ithanwa Etosha national park, moshikunino muno ohamu adhika iinamwenyo ya yoolokothana noyina omaukwatya ga yoolokathana mono mwa kwatelwa onduli, yo oshinanwenyo shono shitwa shina oongolo oonde nothingo onde opo shaadhe omiti oshoka ohashili omafo gomiti.

Iilonga yokoonyala mopaife oya ninga po iishona, molwaashono aanongo moonyala oya ndulukapo omashina, ngoka gamwe haga tete nokutonya omwiidhi.

Oonyanga ohadhi kunwa, e tadhi kala tadhi tilwa omeya opo dhi koke nawa. Ngele dha koko dhimwe ohadhi ka landithwa po, dhimwe aantu ohaye dhi longitha okutula miiyelelwa yawo. Ohadhi vulu wo okutaasinwa komuntu ngoka ena omukolo.

Mongaashingeyi aantu oyendji otaya tekula oohi. Oohi ihadhi kala mokandama hono ka ningwa noplasitika ndjoka ihayi piti omeya. Oohi ohadi pewa iikulya noshowo omeya ga yela opo dhi kale dhi na uukolele dho dhi keelelwe komikithi.

Ombinga yimwe yoshilongo shetu Namibia ombuga, kehala hono okuna evi lyanika omamanya, ohaku mene iimeno oyindji oshoka ihaku lokwa, ko ihaku kala iinamwenyo oshoka ka kuna omwiidhi ko ka kuna omeya.

Aanafalama oyatseyika ko onga aantu mboka haya sile iimeno oshowo iinamwenyo oshimpwiyu. Aanafaalama yamwe ohaya kunu iimeno yawo nokuyi sila oshimpwiyu. Ohayeyi tekele opo kaayisepo kenota oshowo komutenya.

Otuna mo omahala ogendji gomainyanyudho moshilongo muka, gamwe ohaga kala gatungwa geli pooha dhomilonga. Pomahala mpoka ohapu kala puna iipundi osho woo iitaafula. Omahala ngaka ogendji gomugo ohaga kala taga monika nawa go oga yela.

Aantu yamwe ohaya tungu uundama womeya, moka haya tula oohi dhawo. Ohaye dhi sile nduno oshimpwiyu, okudhi pela mo iikulya. Ngele dhakoko, ohaye dhi landitha po, dhimwe taye dhi lipo.

Mongashingeyi uuyuni owa huma komeho aantu ohaya longitha omambakumbaku okuteta omwiidhi. Omambakumbaku ngano ohaga nyanyula omwiidhi opo gu kale omupu okuliwa kiimuna. Omwiidhi nguno ohagu talika ko gu na uundjolowele oshoka ohagu tetwa manga omutalala.

Oomdjuhwa oyo iitekulwa namwenyo yomegumbo . Iinamwenyo mbino oya talikako onga iikwamawawa ohayi tekulilwa osheelelwa nolundje ohayi vulu okulandithwa yasa nenge yina omwenyo opo aantu yi imonene oshimaliwa. Oonyata dhoondjuhwa ohadhi longithwa onga uuhoho momapya

Momagumbo ogendji aantu oha ya tekula oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi teku lilwa onyama nenge ano oshelelwa nolundji ohadhi landithwapo opo aantu yi imonene oshimaliwa, ohadhi kalekwa pehala lya yela mpono hadhi pelwapo iikulya nomeya opo dhi koke.

Mongashi ngeyi kehe gumwe ota tekula oohi oshoka oohi iinamwenyo yimwe iipu oku tekulwa, oshoka ihayi pula iilonga oyindji. Oya pumbwa owala ehala moka muna omeya ga yela, ya pumbwa iikulya noshowo esiloshipwiyu oku gamenwa kiilyani.

Ombinga yimwe yevi, okuna omeya ano yakwatwa ko kefuta, mefuta muno ohamu adhika iinamwenyo oyindji ngaashi oohi, ohamu adhika woo oombwa dhomomeya. Koombwa dhomomeya ohakuzi oshipa shoka hashi ningwa omapaya, oondjato nomagadhi ngoka haga vulu okupanga uuvu womakutsi.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia otu namo omaludhi ogendji giinamwenyo, ngaashi oondjamba, uumenye nosho woo iikwawo oyindji, iinamwenyo mbika ohayi nana aataleli moshilongo shetu shoka hashi yambulapo eliko lyoshimaliwa liye Pombanda moshilongo shetu.

Aanafaalama oya tseyikako onga aantu mboka haya sile iimeno oshowo iinamwenyo oshimpwiyu. Opena mboka yashitwa yena iikaha iiwanawa niimeno ano ngele yakunu iimeno yawo ohayi koko nawa . Ohaya kala nduno yatula onete kombanda yiikunino yawo opo kayi dhengwe komutenya ogundji .

Aanangeshefa ohaya kongo iimaliwa momikalo dha yoolokathana. Yamwe oyena omahala gomainyanyudho, omahala ngano ohaga kala ga tungwa nawa taga monika nawa. Gena wo uupundi nuutafula tawu monika wo nawa.

Mongaashingeyi aantu ohaya li omahoka ga dhoga sho taya longitha omatama nomongaashingeyi aantu ihaya lande we omatama oshoka ohaya ningi iikunino yawo momagumbo. Omatama oge hole aluhe okuyeluthwapo iitayi opo ga ime nawa noga tiligane nawa.

Namibia ombinga ye yimwe ohaku tiwa ombuga. Kombinga hoka evi oli na omamanya ihaku mene iimeno oyindji ohaku mene iimeno iishona unene, oshoka ohaku kala iimeno mbyono tayi vulu okuhupa pwaa na omeya yo itayi silwa oshimpwiyu.

Aantu yamwe ohaya tungu uundama wawo moka muna omeya, e taya tulamo oohi, nokudhi sila oshimpwiyu. Ohaye dhi pelemo nduno iikulya opo dhikoke. Ngele yedhikuthamo ohaye dhilipo, dho dhimwe taye kedhi landithapo.

YaNangombe uuna ye ga tilehi pevi oha etelele efundja moka hamu kala oonyama dha yooloka ngaashi oohi, oontangu nomakende. Aantu ngele ya kwata oohi dhawo ohaye ke dhi landitha ndele taya imonene iisimpo.

Miikunino yiinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo oyindji yi na omaukwatya ga yooloka mono hamu adhika oonduli. Oonduli oyi na uukwatya wa yooloka kiikwawo, oshoka oya shitwa yi na omagulu omale, yo yi na othingo onde, opo yaadhe kondungu yiimeno oshoka ohayi li omafo yiimeno.

Aantu ohaya longitha omikalo dha yoolokathana okukwata oohi , yamwe ohaya longitha oonete yo yamwe taya longitha iishongo. Oohi odhi na onyama ombwaanawa naantu yamwe ngele ya kwata oohi ohaye kedhi landithapo.

Mongashingeyi, aantu ihaa longo we nuudhigu, oshoka ohaa longitha omambakumbaku okupulula. Oga longwa ge na omatemo ngono ano haga vundakanitha evi nawa, opo li vule okukunwa nokulongwa wo. Embakumbaku ndino uuwanawa walyo, ohali nu omahooli, lyo ohali vulu okuteka.

Uuna to tekula oohi odha pumbwa okandama ka fulwa nawa kena omeya nenge tadhi tulwa monayilona ndjono ya kola nawa itaayi piti omeya. Oohi ohadhi pelwa mo iikulya opo dhi koke dhina uukolele notadhivulu okuliwa. Ohadhi kala wo momeya omayelele opo kaadhi kwatwe komikithi.

Ombinga yimwe yoshilonga ombuga kombinga huno ihaku adhaka naana iimeno oyindji oshoka kakuna omeya ko iha ku adhika woo iinamwenyo oyindjii oshoka kakunasha iikulya yagwana evi ndika ohali kala lya kukuta lyo olya nika omamanya.

Konyala ngaashingeyi kehe gumwe okwa ninga okakunino ke pegumbo opo akune iimeno ye mbyoka ehole. Ohaya longitha ominino ndhono dhe endamo dhuululwa oombululu opo uuna ahala okutekela, ota patululako, omeya etaga tika taga endele moombululu muno, etaga tekele iimeno.

Oohi oyo iinamwenyo iipu okutekelwa oshoka oya pumbwa owala ehala moka tayi kala yi li mu na omeya ga yela nawa opo yaakwatwe komikithi oya pumbwa wo iikulya opo yi lye yikoke yi vule okuliwa yo yi landithwe wo aantu yiimonene oshimaliwa nuuna ya koka aantu ohaye dhi kuthamo taya longitha oonete.

Kehe gumwe oku na ondunge nkene ta vulu okwiimonena oshimaliwa. Aantu yamwe ohaya kunu iimeno ngele ya mene, e ta yi koko nawa, ohaye yi landitha po. Iimeno mbika ohaya kala taye yi sile oshimpwiyu taye yi tekele omeya yo taye yi kelele kuupuka opo yaa kwatwe komikithi.

Aantu yamwe ohaya iimonene oshimaliwa uuna taya landitha iimeno, ohaya kunu iimeno etayi koko, nuuna ya koko ohaye yi landithapo. Iimeno mbika ohayi kala muunayilona uuludhe mboka hawu tuulwako uuna tayi tsikwa. Iimeno mbika ohayi tekelwa wo omeya opo yi vule oku koka.

Ombinga yimwe yevi opuna omeya ano efuta. Mefuta oha mu adhika iinamwenyo oyindji nosho woo iimeno oyindji ya yoolokathana, oha mu adhika oohi nosho woo oombwa dhomomeya. Efuta oha li eta aatalelipo moshilongo mbo haa taamba noku gandja woo iimaliwa moshilongo.

Momagumbo ogendji aakulupe oyehole okutekula iingulu oshoka iinamwenyo mbino kayi na iilonga oyindji, ohayi vulu okulya kehe shoka. Iingulu shampa yasi onyama ohayi landithwa nuuna shoondoka ohamu vulu okunigwa omagadhi niikange hayi li wa.

Moshilongo shetu namo omu na wo oshikunino shiinamwenyo. Moshikunino muka ohamu adhika iinamwenyo oyindji ya yoolokathana. Mono hamu adhika oongolo noshowo oonduli. Iinamwenyo mbika oyi na onyama hayi liwa yo ohayi eta wo ompito yiilonga noku eta aatalelipo moshilongo.

Iinamwenyo yomokuti ngaashi oonduli nadho ohadhi vala uunamwena uushona we wu dhi fa. Iinamwenyo mbino oya shitwa ya yooloka kiikwawo ya tya oothingo oonde noongolo oonde opo yiikelele kiilyani oshoka ohayi tondoka, yo yaadhe omafo giimeno, oshoka ohayi li omafo.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Ohayi silwa oshimpwiyu oku pewa iikulya osho woo omeya. Oyendji ohaye yi tekula molwa onyama osho woo omayi.

Moshilongo shetu shaNamibia omu na oshikunino shiinamwenyo, shono hashi ithanwa Etosha National Park. Moshikunino muno ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi ogendji, mono mwa kwatelwa oondjamba. Oshinamwenyo shino osha shitwa shi na omaukwatya ga yooloka kiinamwenyo iikwawo, ohashi eta wo aatalelipo moshilongo.

Monale, aantu okwali haalongitha iipululo noonani, okulonga omapya gawo. Mongashingeyi, aantu ohaalongitha omambakumbaku oku pulula omapya oshoka, ohaganingi evi likale lya elakana nawa talivulu oku kunwa nokulonga. Uuwinayi walyo, ohagayono omapya.

Oshikunino shiinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo oyindji ya yoolokathana . Ohamu adhika wo ondjamba oshinamwenyo shoka sha shitwa sha yooloka kiinamwenyo iikwawo. Iinamwenyo mbino nayo ohayi vulu oku kulupa . Ohayi vulu okweeta aatalelipo moshilongo yo ohayi eta wo ompito yiilonga.

Ohaku tiwa: "Omulumentu iimuna". Mongashingeyi, kehe gumwe oku na oshigunda shoongombe. Oongombe, monale iipa yadho oya li ya ningwa oombanza dhomoondjugo dhaakulupe. Ohadhi zi wo omahini ngino haga liwa. Ohamu vulu wo okuza omagadhi ngono haga liwa wo.

Aanafalama shampa ya mono kutya oohi dhawo odha koka, otadhi vulu okukuthwamo, tadhi vulu okulandithwa po, notadhi vulu okuliwa, ohaya longitha oonete opo ya kuthe mo oohi dhawo. Oohi shampa ne yedhi kwata mo, ohaye kedhi landithapo dhimwe taya li yi imonene mo shomondjato.

Aantu oyendji ohaya tekula oondjuhwa. Yamwe ohaye dhi tekulile osheelelwa nayamwe ohata tekula opo ya ka landithe. Oondjuhwa ohadhi kala moshikuku sha tungwa nawa shaahena oombuthulu opo dhi keelelwe kiilyani ngashi oombwa nuumbishi. Ohadhi vala wo omayi ngono haga landithwa gohaga liwa.

Aanafalama oya tseyi kako ongaa aantu mboka haya sile iimeno oshowo iinamwenyo oshimpwiyu. Ohaya kunu iimeno yawo ndele taya kala nokuyi sila oshimpwiyu taye yi tekele, opo kaayise kenota. Ngele ethimbo lyokuteya lya thikana ohaya landitha Po yimwe, yo yimwe taye yi lipo.

Kehe omuntu konyala okwahala ashike akale ena oongombe omolwa omauwanawa ogendji ngoka hatu mono okupitila moongombe. Oongombe odha simanekwa molwaashoka odhina onyama ombwaanawa nomahini, yo aantu yamwe ohaya longitha oshipa shayo okundulukapo iinima yayoolokathana.

Aantu shampa taya tekula oohi, oohi odha pumbwa oondama ngele kapena oondama aantu ohaya longitha oonayilona oondudhe nenge oombulawu ndhono hadhi kala dhakoka ihaadhi piti omeya tadhi vulu okukalekwa oohi.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia omu na omaludhi ogendji giinamwenyo ngaashi oonduli, uumenye oshowo iinamwenyo iikwawo. Ohayi nana aatalelipo moshilongo shetu.

Momagumbo ogendji aantu ohaya tekula oondjuhwa noombaka oshoka odho iikwamawawa niitekulwanamwenyo yomegumbo. Iikwamawawa mbino ohayi tekulilwa osheelelwa . Olundji ohayi vulu okulandithwa yina omwenyo nenge yasa opo aantu yiimonenemo iimaliwa.

Iilonga yokoonyala mopaife oya shonopala lela. Aanongo moonyala oya nduluka po omashina ngoka haga longo iilonga ya yoolokathana. opu na eshina ndyoka hali tete omwiidhi noku gu tonya.

Aanangeshefa oyendji ohaya kongo oshimaliwa pamikalo dhayoolokathana, yamwe oye na omahala gomanwino. Omahala ngano ohaga kala ga tungwa nawa nohaga monika wo nawa. Ohayi imonene mo oshimaliwa shomondjato.

Aantu ohaya tungu uundama wawo moka muna omeya ,etaya tulamo nduno oohi dhawo. Ohayedhi sile nduno oshimpwiyu mokudhipa iikulya. Ngele dhakoko ohayedhi kwatamo . dhimwe ohaya landitha nenge yalye.

Moshilongo otu na mo omahala ogendji gomayinyanyudho moka aantu haya yi uuna kaye na shoka taya ningi. Omahala ogendji ogeli lela kokule nomalukalwa gaantu uuna taya yi ko ohaya yi ko niitukutuku.

Nashenga shampa yega dhenga pevi otoshi monene komadhiya sho guudha noshowo kiimeno ohayi kala ya hapa. Omvula nee shampa ye etelele efundja ohali ya noohi. Naantu ya hala omweelelo ohaya longitha oonete opo yaka kwatemo oohi dhoka momeya.

Opu na aantu yamwe mboka ya shitwa ye na iikaha iiwanawa niimeno, ano ngele ya kunu iimeno yawo, ihayi kala po mokukoka. Ohaye yi sile nduno oshimpwiyu moku yi tekela nominino ndhoka hadhi kala dha tsuwa oombululu.

Ngele aantu taya kunu iimeno kaye hole iimeno yawo yili molwagalwaga lwomutenya ohaye yi tula moothayila ndhono hadhi keelele oonte odhindji opo iimeno yaa ha se yo yaakwatwe wo komikithi, iimeno ohayi koko nawa noyi na uundjolowele.

Iilonga yomomapya ngele yaadha, aantu ohaya kunu, ngele yakunu etaya helele. Iilya ngele yakoko, etayi tewa. Ngele yatewa , ohayi tulwa pomalupale ohayi yungulwapo. Ohapu zi mbyoka tayi ka landithwa naambyoka tayi kaliwa opo aantu kaaya se ondjala.

Ohakutiwa omulumentu iimuna , mongaashi ngeyi kehe egumbo konyala olina oshigunda shoongombe , oongombe uusita wumwe uuwanawa oshoka monale iipa yoongombe okwali hayi longithwa onga oombaza ano dhokwiisiikila, ohadhi zi woo omahini haga vulu okuliwa nokulandithwa ndee nadhodhene onyama yadho ohayivulu okuliwa noku landithwa

Omuntu shampa ahala okutameka ongeshefa ye nenge okutameka okumuna oohi ohafulu okandama mono hatulamo omeya opo oohi dhikale momeya dhilale dhakola dho hadhi pelwamo woo iikulya opo dhivule okuliwa.

Opena aantu yamwe yashitwa yena iikaha iiwanawa nokukuna iimeno,, ano ngele yakunu iimeno yawo, ohayi sile oshimpwiyu okwiitekela taa longitha ominino, ndhoka dha tsuwa oombululu.

Aanafaalama shampa taya tekula oohi, ohaye dhi ningile ondaama moka hamu kala mu na omeya, opo dhi kale tadhi yogo. Kondaama huno ohaku tulwa onete, opo ya keelele oohi kiilyani oyindji ngaashi omadhila nomambishi. Oohi ohadhi pewelwa mo iikulya, opo dhi koke dhi vule okuliwa nokulandithwa.

Kombinga yimwe ya Namibia oko ombuga. Ehala ndino olya tseyika nawa onga ombuga oshoka ihaku adhika naanaa iinamwenyo oyindji noshikwawo ihaku kala iimeno oyindji.

Oohi iinamwenyo yimwe iipu okutekula. Uuna aanafaalama taya tekula oohi ohaye dhi kaleke muundama mono mu na omeya ga yela. Uuna dha koko ohaye dhi kutha mo. Oohi ndhono oonene ohaku tiwa omapombo. Ohadhi landithwa po, opo yi imonene oshimaliwa nohadhi eta wo aatalelipo pomahala.

Olufuko olwa tseyika ko onga ohango yopamuthigululwakalo moka aakathoneelela, ano mboka kaayena sha uunona haya ka fukalela. Ohaya kala nduno ya zala iikutu yopamuthigululwakalo yo oya gwaya omalukula.

Aantu oyendji momagumbo ohaya tekula oondjuhwa . Oondjuhwa oompu okutekulwa oshoka odha pumbwa owala iikulya nomeya gayela opo dhaakwatwe komikithi , ohadhi kala koshikuku hono haku kala kwayela nohashi kala shaana oombululu oonene opo oondjuhwa dhikeelelwe kiilyani.

Aanafalama ohaya tekula oongombe oshoka ohaye dhi tekulile oshihelelwa no ohaya vulu okudhilandithapo dhina omwenyo nenge dhasa opo yi imonene oshimaliwa. Moongombe ohamu zi uushosho mbono hawu tulwa piimeno opo yikoke nawa no ohamu zi woo omahini ngoka haga vulu okuliwa nota muzi omagadhi.

Ombinga yimwe yoshilongo shetu Namibia ombuga. Mehala muno ohamu adhika uumeno uushona mbono tawu vulu okuhupa pwaana omeya nomvula ya gwana. Uumeno mbuno ohawu kala wu na omafo omashona nosho wo evi ndino ohali kala lya nika omamanya.

Aantu shampa yamono kutya oohi odhakoka na otadhivulu okuliwa paife, ohaya longitha oonete dhono hadhinanwa kaantu ye vulithe pu yaali opo yananemo oohi ndhono dhili momeya, oohi ngele yedhi kuthamo ohaya kalya, nadhimwe ohaya landitha opo yi imonene oshimaliwa.

Oohi iinamwenyo yimwe iipu okutekulwa, oshoka oya pumbwa owala ehala mono tayi kala yi li mu na omeya yo tayi vulu okupewelwa mo iikulya opo yi koke yi vule okuliwa, dho dhi vule okulandithwa po, opo omuntu i imonene oshimaliwa.

Olundji ngele aanafaalama taya kunu iimeno yawo, ka yehole iimeno yawo yili molwagalwaga lomutenya, ohaya tula ko othayila ndjono hayi keelele oonte dhono dha nika oshiponga opo dhaaye koshimeno, shihupe nawa sho shaaha se komutenya.

Ongalamwithi yaShiteni oya simanekwa pamuthigululwakalo omolwashoka ohayi kaleke omalutu getu gatya uundjolowele . Ohayi telekwa muusila mboka hawu zi miilya etayi hukulilwa poshililo shoka hashi tungwa noombale.

Omvula ngele yaloko aantu ohaa kunu iilya niilya ngele yakoko nawa eta yaadha ethimbo lyoku tewa, aantu oha ya teyako omitse ndele etaa ka yungula iilya, shampa iilya yayungulwa aantu oha ya yele iilya opo yizemo metutu.

Shiyenga shampa yega dhenga pevi oto shimonene komadhiya, oondombe nomakango . Ohaga kala gu udha omeya notaga monika nawa. Omwiidhi noshowo iiimeno ohayi kala yaziza noya hapa. Momeya ohamu kala omavo, omavo ngono ohaga kala gena oongala no haga monika nawa. Ohaga liwa woo

Uuna to tekula oohi owapumbwa okudhipa iikulya yagwana opo dhi koke dho dhikale dhakola tadhi vulu okuliwa. Ngele dhakoko ohadhi landithwa po, opo aantu yiimonene oshimaliwa. Ohadhi eta woo ompito yiilonga kwaa ngoka ta kala tedhi keelele.

Uuyuni sho tawu ende tawu yi komeho, otekinolohi nayo oyuuka pombanda. Iilonga yokoonyala oya shono pala mopaife. Aanongo moonyala oya ndulukapo omashina ngoka haga longo iilonga ya yoolokathana go ohaga ningi woo iilonga iipu.

Morale aantj okwali haya puluka omapya gawo taya longitha iipulilo mbyoka tayi nanwa koondongi ashike mopaife uuyuni sho tawu ende wuuka komesho. Ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga ningi iilonga iipu go ohaga vulu okupulula nande omapya omulongo mesiku.

Aanafalama ngaashingeyi ohayakunu iimeno yawo pehala olindji nolya andjuka nawa oshoka oyamona onkalo nkene yena okutekela iimeno yawo. Ohayalongitha ominino ndhono dha enda miikunino dha ululwa oombululu, nuuna kwapatululwa omeya ohagatika guuka piimeno.

Olundji ngele aantu taya tekula oohi, oha yedhi teku lile moondama. Ohamu kala nee mwa tulwa oonete opo uuna dha koko tadhi vulu oku liwa nenge tadhi landithwa po, ohadhi kuthwa mo etadhi landithwa po opo aantu yi imonene oshimaliwa.

Oshilongo shetu ombinga yimwe ombuga, mehala mono omuna evi lya nika omamanya, po ohapu adhika uumeno uushona, uumeno mbono tawu vulu oku hupa kaapuna omvula. Ihamu adhika naana iinamwenyo oshoka, kamunasha omeya niikulya ya gwana.

Iimeno ohayi kunwa pamaludhi ga yoolokathana eta yi silwa oshimpwiyu kooyene yawo . Oha ye yi tekele nduno nominino ndhoka dha dha tsuwa oombululu. Omukalo nguka ihagu hepeke omeya.

Kehe gumwe okushi nkene hi imonene shomondjato. Aantu yamwe ohaya kunu iimeno mbyono haye yi sile oshimpwiyu opo yaa like po kuupuka noku yi tekela omeya, nokonima ngele oya koko ohaye yi landitha po opo yi imonene shomondjato.

Pomahala gomayinyanyudho aantu oyendji ohay yiko, uuna kayena shoka taya ningi. Omahala ngaka ohaga kala omawanawa omolwashoka ohapu kala pena omiti, ohapu kala wo pena iipundi mbyoka aantu haya ka kala ya kuutumba.

Kehe okanona okaNamibia okena uuthembo oku kala kaya koosikola kakalongwe kamone uunongo. Oongulu dhosikola ohadhi kala nduno dhina iipundi osho woo iitaafula, kehe osikola oya tula po omukalo ngoka kehe omulongwa e na oku zala uuna tayi kootundi

Ehwiyu olyo okadhila hoka ka tseika ihakeende ontenya, omolwaashika anuwa ihaka monoko. Ohakakala keli komuti koohaka lili uusiku, aantu yamwe ohayati kakeshi okawaanawa, omolwaashoka ohaka hunguna iinima oyindji iiwinayi.

Aanafaalama oyendji uuna taatekula oohi, ihayatameke noohi dhoka oonene. Ihe ohayatameke nomayi ngono ngele gatendukaa haganingi uuhi uushona mbono haakala yewu tula muundini, opo wukoke opo yavule okuwutula moondama.

Mongashingeyi aanafaalama ohaya vulu oku kuna iimeno yawo mehala enene oshoka otovulu okuyi tekela omeya. Ohaya longitha ominino moka yuululamo uumbululu nuuna yapatulula omeya ohaga tika guuka piimeno etayi mono omeya.

Momanenevi yaAfrica ohamu adhika iikunino yiinamwenyo. Ngaashi moNamibia omuna Etosha national park mono hamu adhika iinamwenyo ngaashi oonduli. Onduli oshinanwenyo sha shitwa nomuthika omule oshoka ohashi li omafo giimeno.

Moshilongo shetu kombinga yimwe ombuga okuna evi lya Nika omamanya kombinga huno ohaku adhika iimeno iishona eelela mbyoka tayi vulu okuhupa pwaana omeya ihaku adhika lela iinamwenyo oyindji oshoka kakunasha iikulya kokakuna omeya.

Una omuntu ta tekula oondjuhwa oha tala ombuto ndjoka ombwanawa notayi mu opalele. Mondjuhwa kehe ohamu kala ekondombolo, ondjuhwa ndjono hayi kala onene nondumentu. Ondjuhwa oha yi vulu oku landithwa yina omwenyo nenge ya sa opo yi imonene oshimaliwa sha kola.

Mongashingeyi aanfalama ihaya mono we oshidhigu oku tekela iimeno yawo, oshoka ohaya longitha ominino dhoka dha enda moofola dhiimeno, etadhi tsuwa oombululu, nuuna kwa patululwa, omeya ohaga tika guuka po makota giimeno, yo iimeno tayi mono omeya.

Omahala ogendji gomatalelepo nenge gomainyanyudho ohaga adhika pomahala omawanawa nopwa pumba. Omahala ngaashi mombuga, pomahala mpano ohapi adhika uupundi uuwanawa mpono tovulu okukala wuli totala uuwanawa weshito.

Monale aantu okwali haya nyengwa okukuna iimeno yawo pehala enene oshoka otaya nyengwa okuyi tekela. Mongashingeya aantu ohaya longitha ondunge mono haya fulu ominino dha enda kohi yevi uuna kwa patululwa ohadhi tekele nee moondjila ndhono dhiimeno, omeya ngono ohagayi pomakota giimeno.

Mongaashingeyi aantu ihaya longowe nuudhigu ngaashi oku teta omwiidhi nenge oku pulula. Ohaya longitha omashina nenge omambakumbaku ngono haga longithwa oku teta po omwiidhi. Omwiidhi nguno ohagu ningwa nawa, etagu opalekwa onga iikulya yiimuna.

Iilikolomwa yomomapya ngaashi omakunde, oofukwa, omapungu, iilyaalyaka, niilya yomahangu mbyoka ya hupupo ngele ya pungulwa, ohayi falwa komatala yikalandithwe po opo aantu yiimonene mo oshimaliwa shomondjato. Ohayi eta wo ompinto yiilonga oshoka aantu ohaya ka longa opo ya landithe.

Omiti dhimwe ohadhi koko etadhi ningi omile, dho ohadhi kala woo ominene. Omiti ngaashi omingaalipi nomigolo, komiti dhino ohaku zi woo iipilangi, mbyono hayi vulu oku eta po oosikopa, mono hamu tulwa iikutu, oshowo iikulya, ohadhi kala woo momahala, gokugondja tadhi monika nawa.

Aanafalama yamwe ohaya tekula oondjuhwa ya mone oshihelelwa, na yamwe ohaye dhi tekula opo ya ka landithe ya imonene oshimaliwa. Ohadhi landithwa dhina omwenyo nenge dha sa, oondjuhwa ohadhi vala wo omayi ngono haga landithwa nohaga liwa wo.

Aantu yamwe oya shitwa yena iikaha iiwanawa niimeno, ano ngele ya kunu iimeno ohayi koko nawa. Ohaya kala nduno taye yi sile oshimpwiyu mokuyitekela. Ngele ya koko ya a dha ethimbo lyokutewa yimwe ohaye yi landitha po, yo yimwe taya li.

Uuna efundja lye ya e tali etelele oohi, aantu ngele oya hala oku dhi kwata mo ohaya longitha oonete. Oonete ndhono ohadhi nanwa nee kaantu ye vulithe puyaali ye dhi lyatela pevi, opo ye etelele mo oohi, yo ya ka vule okulya.

Oohi shampa dha koko, etadhi ningi oonene, ohaku tiwa omapombo. Oohi ndhino odhi na onyama ombwaanawa oku liwa, dho ohadhi vulu wo oku landithwa po koshimaliwa oshinene.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawaa mbyoka hayintekukwa momagumbo ohadhi silwa oshimowiyu kaantu okuoewa iikulya osho woonomeya. Oyendji ohaye dhi tekula omolwa onyama yoyamwe tayedhi tekula molwa omayi.

Nashenga shampa ega dhenga nawa pevi, oomwiidhi noshowo omadhiya oko to tala. Omadhiya ohaga kala gu udha omeya nomwiidhi ohagu kala dha hapa. Omvula ohayi eta wo omaludhi goondhila dhi ili nodhi ili ndhono hadhi monika mewangandjo.

Monale aantu okwali haya mono iihuna okutekela iimeno yawo nokwali hashi ya ningile oshidhiigu okukuna iimeno ehala enene. Mongashingeyi aantu ohaya longitha oopayipi ndhono dhu ululwa oombululu pomakota giimeno nuuna kwa patuluka omeya ohaga tondoka gu uka piimeno e tayi nu omeya.

Oohi ohadhi vulu okukala momeya uule wethimbo, dhina ashike omwenyo. Aantu yamwe ohayedhi sile oshimpyiyu, okudhipela mo iikulya opo dhiwape okukoka. Ngele dhakoko, dhimwe ohaye dhi landithapo, yo dhimwe ta yedhilipo.

Uuna to tekula oohi ohadhi pewa iikulya, opo dhi koke nawa nodha pumbwa wo omeya ga yela. Shampa dha koko ohadhi vulu okulandithwa dhi na omwenyo nenge dha sa. Oohi nadho ohadhi eta aataleli pehala.

Pashiwambo ookuku ohaya tungu oontungwa taya longitha oombale, naandhono oonduudhe ohakutiwa omapi oombale ndhono ohadhi fumikwa. Megumbo ngele omweya omiyenda oha telekelwa oshimbombo shomahangu shono ha lile pelilo .

Mongashingeyi aanafalama ihaya vulu oku kwata ehala olindji taya kunu iimeno oyawo oshoka oshipu okuyi tekela. Ohaya longitha ominino ndhono dhuululwa uumbuthulu uuna kwapatululwa omeya ohaga tika guuka piimeno etayi koko.